Issuwappe biidi oydda gakkanashin bollawu keexettida keettay beetees. Hagaan qa dumma dumma qeeri naati woggaa naati gastta asay beettees. Hagaape qassi hagee timirtte keetta gidiyoge nuussi ereetees. Dumma dumma meera maayuwa maayida timirtte keetta qonccissiya maayuwa maayida naatinne uttida naati beetosona. Etikka qassi gutta gita qeeri naatika qassi timirttiya tamaranawu yidage beetes. Daro naatikka qassi dawuttara oyqqidosona.

Daamotta xalliyaa bayzziyo sohoy keehi lo“iyaa xuupiyan xaapettidi sinttakko shiiqis, ikka qassi daro keehi lo”iya dumma dumma xupettuppe beetidda mishshattuni nuukko haa shiiqqis， ikka lo”iyaa sohuwaan beettes.

Keehi puula maayuwa maayidi bantta huuphiyakka shaashiya qaccidi huuphiyaappe tohuwa gakkanashin diya maayuwa maayidi keehippe lo'iya asati ubbay issippe shiiqidi eqqidosona. Eta giddon qa maccay attumay ubbayikka xeellin xeella xeella goosona.

kawo dagatoo kumbee geetettees, hageekka qassi yelettay wolaytta gididoogee daro goobanne daro wolaytta asaa giddon anaacettida asatuppe issuwa. hageekka qassi sintta xeeran eqqidi wolaytta kaalettida asanne daro bazzuwa wolaytta pinttida asatuppe issuwa geetettidi xeesetiyooge hachi gakkanawukka erettidaaga. hagee daawita kawo dagatoo kumbee geetettiyoge eretaga, i gooba asa gidiyogan erettees.

Dumma dumma asati shanxxan bantaagaa maayuwa yeggidi eqqidosona. Etappekka corati awaappe mita giddo shiiqidi bagay uttiis, bagay eqqis yaanidi bantta oosuwa ootiidi giyaageeti beetoosona, eta giddon issinay ha bagaara awan eqqi uttiis.

macca asati uttaa haashiidi de'oosona. ha haashido uuttay unccca maanawu, bilandduwa maanawunne keehi nso giddo go'aa immiyaanne unccaykka qassi so katatta katanawu go'aa immees.